Inyubako nziza cane y'ubwiherero, yubatse neza, hejuru ni amabati yera, ibiti bihasakaje biteye irangi ryirabura. Imbere harasize irangi ryera hejuru, ahandi na ho ni irangi ry'umuhondo. Hariho aho bubatse h'ubwiherero no gukarabira, hasa neza cane. Urugi rusizee irangi risa n'icatsi kibisi.

Munyubako y'ubwiherero yubakishije amatafare ahiye ku nkingi hasize iranga iryera hamwe no hejuru hari aho ububatse hagenewe gukarabira hariho imiringoti y'amazi hanyuma, ariko harashaje.

Mu kibuga ciza c' umupira w'amaboko hari imigwi ibiri bari gukina ikibuga kiri ahantu, kandi heza hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga abarorera umupira bahagaze ku ruhande mutwatsi turi gukura.

Munyubako y'ubwo iherero yubatse neza n'amasafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera hejuru ku biti bimanikishije amabati bisize irangi ritukura imbere haraho wubakiye amazi yougukaraba.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko 'imigwi ibiri bari gukina mu kibuga mpande harubatse inzuzubakishije amatafari ahiye hari n'ibiti vyakuze birebire itanga umuyaga.

mu nyubako nziza z'ubwiherero bw'abahungu rubakishije amatafari ahiye hejuru kunkingi hamwe no kunzugi hasize irangi ryera urugi rukoze mu vyuma kandi rufise ibiyo bibona

Munyubako y'ubwiherero yubatse neza n'amatafari ahi unkwingi hamwe hasize iranga iryera handi na ho n'ubururu hejuru ivyuma bisakaje amabati bisize iranga ritukura imbe e har aho uwubatse habugeneweho gukarabira wavuye mu bwihe rero.

Ikibuga ciza c'umupira w'amaboko, cubatse hagati y'amashure, yubatse ageretse rimwe, yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi naho hasize irangi ryera, imbere impande y'ikibuga hariho utwatsi tukiriko turakura.

ikibuga c'umupira w'amaboko cubatse neza imigwi ibiri iri gukina abarorezi bahagaze impande y'inyubako zigeretse zubakishije amatafari ahiye ku nkingi n'aho hasize irangi ryera

Ku kibuga c'umupira w'amaboko kiri ahantu iruhande y'ahari utwatsi twiza two gushariza ikibuga, n'ibiti vyakuze bitanga umuyaga. Iruhande y'amashuri meza yubakishije amatafari ahiye, hejuru ikaba isakaje n'amabati asa n' icatsi kibisi.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko cubatse neza hari imigwi ibiri bari gukina, abarorerezi bicaye impande y'ikigo c'amashure cubakishije amatafari ahiye.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko cubatse neza hariho imigwi ibiri bari gukina mu kibuga. Abarorezi bicaye hijya y'ikibuga hafi n'amashuri yubatse neza n'amatafari ahiye ku nkingi naho akaba hasize iranga ryera co kimwe n'amabati asakaje.

Ikibuga ciza c'umupira w'amaboko kiri ahantu heza impande y'amashuri yubatse n'amatafari ahiye umpingi hakaba hasize irangi ryera mu kibuga hari igiti kinini cakuze gitanga umuyaga impande yacu hahagaze imodoka.

mu nyubako y'ubwiherero yubatse neza isize irangi ry'umuhondo ku ruhome imbere hari aho bubatse ho gukarabira habugenewe hari n'idirisha rinini ritanga umuyaga isakaje amabati yera

Inyubako z'ubwiherero zubatse neza hejuru zisize irangi risa n'umuhondo ku ruhome ahandi naho ku nkingi hasize irange igera hamwe n'irange ry'ubururu inzugi zikozwe mu mbaho z'ibiti.

mu kibuga c'umupira w'amaboko cubatse neza ahantu hari ikigo c'amashure kubakishije amatafari ahiye ku nkingi ihasize irangi ryera mu kibuga hari abana bahari bamwe baricaye abandi barahagaze

Mu kibuga c'umupira w'amaboko hariho imigwi ibiri iri gukina abarorezi na bo bahagaze hirya hafi y'ibiti vyakuze birebire bugamamwo akazuba, hari n'amashure yubatse neza yubukishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko cubatse neza, kiri iruhande y'amashure yubakishije matafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera, hari imodoka zihagaze impande y'ikibuga mu giti ciza cakuze gitanga akayaga

Munyubako y'ubwiherero bw'abahungu yubatse neza n'amatafari ahiye unkingi hamwe no ku nzugi hasize iranga iryera imbere haragaragara ko hafise isuku.

Ubunyubako y'ubwiherero bw'abakobwa yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku rugi hasize iranga iryera urugi rukozwe mu vyuma hariko ni biyo bitabona.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko, abakinyi bagiye gukina bahagaze mu kibuga, bariko barabatondeka. Inyuma hari inyubako yubakishije amatafari ahiye. Ku nkingi hasize iranga ryera, hejuru isakaje amabati atukura. Hari n'ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko, cubatse neza, hasi hari umukeka usa n'icatsi k'ibisi, hari imigwi ibiri bari gukina mu kibuga ,iruhande hari ibiti vy'imikaratusi vyakuze bitanga umuyaga.

Inyubako y'ubwiherero yubatse neza, hariho igice c'abahungu hakaba n'igice c'abakobwa, Yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera. Imbere mu kibuga, hari utwatsi tukimera ahandi naho nta twatsi tuhari haraharuye.

Inzu y'ubwiherero yubatse neza iteye irangi risa n'umuhondo. Imbere ikaba ifise idirisha rinini ry'ibiyo ribona kandi ritanga umuyaga. Imbere barubatse ubwiherero bwa kizungu.

Mu kibuga ciza c'umupira w'amaboko kiri imbere y'inyubako yubatse neza yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera hari n'igiti cakuze gitanga umuyaga.

inyubako y'ubwiherero yubatse neza ku ruhome hasize irangi risa n'umuhondo hejuru hasakaje amabati yera aho gukarabira bahashize akuma k'ikizungu bakarabiramwo n'amazi meza

Inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye. Inzugi hamwe n'amadirisha bisize irangi ry'ubururu, eka n'amabati. Imbere bahubatse ikibuga c'umupira w'amaboko. Har'igice kimwe kirimwo utwatsi tugikura ahandi n'aho haraharuye.

inyubako yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi yubatse neza hasi reka ku ruhande ku ruhome hasize irangi ryera ahandi naho na matafari ahiye aho gukorera ubushakashatsi barahubakiye neza hari umuntu ahagazemwo yambaye impuzu yera

Munyubako nziza yagenewe gukorererwamwo ubushakashatsi ku ruhande isize irang irisa n'icatsi kibisi harimwo ivyuma bapimiramwo hariho na mudasobwa yukuraberamwo ibisubizo umuntu aricaye imbere ari ase karamu ari kwandika mu gitabo.

Munyubako nziza yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi wibakishije amatafari ahiye ku nzugi hamwe no ku madirisha hasize irangery' ubururu hejuru hamwe no hasi hasize irangerye irabura imbere yaho hi i inzira yabugenewe ba camwo bagiye gukora ubushakashatsi.

Inyubako nziza yagenewe gukoreramwo ubushakashatsi yubakishije amatafari ahiye mbere ku ruhome rumwe hasize iranga ryera hamwe no ku nkingi ahandi naho n'amadirisha atanga akayaga aho bakorera ubushakashatsi barahubakiye hejuru hari ibikoresho bifashisha mu gukora ubushakashatsi.

Mu nyubakwa yagenewe gukoregwa mwo ubushakashatsi, yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera co kimwe no hejuru hari utubate twabugenewe two kubika ibikoresho bakoresha mu gukora ubushakashatsi.

Mu nyubako yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi yubakishije amatafari ahiye, hejuru habugenewe gukorera ubushakashatsi hari igicapo c'umuntu bigirako, n'ahandi naho hari akabido karimwo amazi.

Inyubako nziza yagenewe gukoreramwo ubushakashatsi, yubakishije amatafari ahiye, imbere ku nzugi hamwe no ku madirisha hasize irangi y'ubururu, imbere aho gukorera ubushakashatsi hari amabomba y'amazi bakaraba bahejeje gukora, hari n'intebe zo kwicarako.

Munyubako yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi yubakishije amatafari ahiye hejuru hasize irangiye igera ahandi na ho hari miringoti y'amazi abifashisha bahisije gukora ubushakashatsi.

Mu nyubako yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi, yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera cokimwe naho bubakiye ho gukorerwa ibushakashatsi, hejuru hari ivyuma bihari bifashisha

Mu nyubako yakegewe gukoreramwo ubushakashatsi hateye irangi ryera ku ruhume abanyeshuri hamwe n'abarimu barimwo indani bari gukora ubushakashatsi bambaye udufakamunwa abandi bafise uducupa turimwo ivyo gukora ubushakashatsi.

Inyubako yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi yubakishije amatafari ahiye, ku ruhome hamwe no ku nkingi isize irangi ryera hamwe n'utubati, imbere hari ibikoresho bifashisha harimwo uducupa, udukarito, hakaba n'utundi dukoresho.

Mu nyubako nziza yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi abanyeshure bari imbere baricaye bafise iimpapuro imbere mu ntuki bari gusoma ingene bakora ubushakashatsi bafise n'ivyuma imbere yaho ishure siziranga iryera a imbere ekano hejuru risa neza.

Munyubako yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi yubakishije amatafari ahiye hasi eka no hejuru kuruhome hasize irangi ryera, imbere hariho imirigoti y'amazi, imwe irera iyindi isize irangi risa n'icatsi kibisi.

Mu nyubako yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi yubatse neza aho gukorera harera mbere hari idirisha ryubakishijwe mu biyo bibonerana ahandi naho kuruhome hasize iranga ryera.

inyubako yogukorerwamwo ubushakashatsi yubakishije amatafari ahiye kunkingi hamwe n'aho bakorera ubushakashatsi hasize irangi ryera rifise amadirisha manini atanga umuyaga harimwo n'intebe bicarako

Umunyubako yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi yubakishije amatafari ahiye uruhome hasize iranga irera hamwe no ku nkingi fise amadirisha manini atanga umuyaga aho bakorere ubushakashatsi harubakiye hamwe nama amazi bakaraba iyo bahejije gukora ubushakashatsi.

Inyubako yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi harubakiye imbere neza hari amabombo y'amazi upejije gukora ubushakashatsi ashobora gukaraba mubakishijwe matafarahiye hari n'amadirisha ma nini afie se gitambaro gisa n'ubururu.

inyubako yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi yubatse neza isize irangi ryera uruhome hamwe no hejuru mwarimu ari kumwe n'abanyeshuri bari gukora ubushakashatsi afise udufukamunwa mwarimu na we hari uducupa afise ari kuvanga

Inyubako yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi, yubatse neza, aho gukorera ubushakashatsi hasize irangi ryera, ku rundi ruhande hari ubururu. Hejuru hari umupira ufise irangi risa n'umuhondo, uri hejuru. Ku ruhome, hari idirisha rifise ikirahuri kibona.

Mu nyubako yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi yubatse neza isize iranga iryera hejuru ku ruhome hamwe no ku nkingi imbere habakishije amatafari ahinye hari utubate turiko imiti bakoresha mu gukora ubushakashatsi turi mu tubatse twabugenewe.

mu nyubako yagenewe gukora ubushakashatsi yubatse neza hejuru y'ikibaho bifashisha mwarimu n'abanyeshure mu vyigwa hasize irangi ryera aho bakorera ubushakashatsi barahubatse neza abanyeshure barimwo gukurikira mwarimu ari mbere

Mu nyubako nini nziza yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi, ku ruhande hari ahantu hasize irangi ryera, imbere hari imeza nini iriko ibikoresho vy'ivyuma vyinshi bifashisha mu gukora ubushakashatsi

Inyubako yagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi, yubatse neza n'amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera, amadirisha akozwe n'ivyuma kandi harimwo ibiyo bibona, imbere aho bubatse bakorera ubushakashatsi, harimwo ibikoresho vyiza bifashisha.

Inyubako nziza yagenewe kubika ibitabo abanyeshuri bifashisha mu kwiga hamwe na mwarimu ritanze neza cane hamutubati twabugenewe hari n'intebe bicarako.

Mu nyubako yagenewe kubika ibitabo hamwe n'ibicapo abanyeshuri na mwarimo bifashisha mu kwiga ivyirwa yubakishije amatafari ahiye ku ruhome hari ibipapuro vyera kiriko ingene biga icirwa c'umuntu.

Mu nyubako nziza yagenewe kubika ibikoresho vy'abanyeshure na mwarimu harimwo ibitabo hakaba harimwo n'amakarita, yubakishije amatafari ahiye, ku ruhome haramanitse ikarita nini yerekeye icigwa c'indondabihugu.

Inyubako yagenewe kubika ibitabo vy'abanyeshuri ,hamwe na mwarimu bifashisha mu kwiga ivyigwa bipanze neza mu tubati twabugenewe ,hariho indobo, utubido, hamwe n'ikaziya hirimwo amacupa.

Munyubako nziza yagenewe kubika ibikoresho abanyeshuri bifashishe hamwe na mwarimu nk'ibitabo ingwa amakariteka n'ibindi bipfanze neza kutubati twabugenewe hari n'intebe irimwo abanyeshuri bicaraho baje gusoma ibitabo hari imashini nyabwonko gitwikiriye igitambaro gifise irang irisa n'umuhondo.

Mu nyubako yubatse neza, yubakishije amatafari ahiye ,ku nkingi hamwe no ku ruhome hasize irangi ryera, imbere hari ibipapuro binini bamanitse ku ruhome, yerekeranye n'icikwa c'indondabihugu abanyeshure bifashisha kugira batahure ico cikwa.

mu nyubako yagenewe kubika ibikoresho nk'ibitabo canke ivyapa abanyeshure na mwarimu bifashisha mu kwiga ivyigwa ni inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye ku ruhande naho hamwe no hejuru hasize irangi ryera

Mu nyubako yagenewe kubika ibitabo n'ibindi bikoresho bifasha abanyeshuri na mwarimu kwiga ivyigwa, birapanze neza kutubati twabugenewe. Inyubako yubakishije amatafari ahiye, hejuru ku nkingi hamwe no mu mbavu hasize irangi ryera.

inyubako yagenewe kubika ibitabo abanyeshuri na mwarimu bifashisha mu kwiga yubakishije amatafari ahiye hejuru ku npingi hasize irangi ryera haramanitse igipapuro kinini abanyeshuri bifashisha mu kwiga icigwa c'indonda bihugu.

Mu kigo c'amashure matomato ni inyubako y'abayobozi yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku ruhome harasize iranga igera urugi wakozwe mu vyuma rukaba rufise n'ikiyo kibona.

Mu kigo c'amashure matomato ishure ryubatwishije amatafari ahiye ejuru hasize iranga ryera hafise nikibaho abanyeshuri bigiraho cirabura ku ruhande na ho hari igipapuro kiriko ngene biga ibiharuro.

Mu kigo c'amashure mato mato ninyubako yubatse neza isize iranga irera ku nkingi hari n'igice asize irange risa n'icatsi kibisi imbere mwarimu yashizeho ingenga bihe ku rupapuro rusa n'umwo mhondo.

Mu kigo c'amashure mato mato ni inyubako yagenewe kubika ibitabo vy'abanyeshuri na mwarimu bakoresha mu kwiga hari utubati twabugenewe dupanzemwo ibitabo hakabaho imeza hakabaho n'intebe abanyeshuri bicara ko bo bari gusoma.

Mu kigo c'amashure mato mato, inyubako z'amashure zigeretse rimwe. Yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize irangi ryera. Ku rugo naho ni amatafari ahiye. Imbere ibiti vyarakuze ni birebire bitanga umuyaga.

mu kigo c'amashure mato mato mu nyubako yubakigeretse rimwe ribakishije amatafari ahiye inkingi zisize irangi ryera amadirisha hamwe n'inzugi zisize irange ritukura imbere mu kibuga haraharuye nta vyatsi bihari

Mu kigo c'amashure mato mato. Inyubako yubatse neza yabukishije amatafari ahiye. Ku ruhome hasize irangi ryera. Imbere hari urupapuro rusa n'umuhondo mwarimu yamanitseho kugira ngo abanyeshuri barwifashishe mu kumenya ibifaransa, umupira, intebe, karamu, ibitabo, ibiti, eka n'ibindi.

Mu kigo c'amashure mato mato, ni inyubako yubatse neza ahantu hari n'utwatsi tugikura duto duto. Yubakishije amatafari ahiye. Mu kibuga aho abanyeshure bakinira barahubatse uruvuma rukaba rufise irangi isa n'ubururu, ahandi riratukura, ahandi ni umuhondo.

mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubatse neza isize irangi ryera imbere ku ruhome hamwe n'uhejuru imbere hari intebe nyinshi zihari hamwe n'imeza zakozwe mu mbaho z'ibiti hasi hasize irangi ritukura

Ikigo c'amashure mato mato, inyubako yubatse neza isize amarangi imbere ku ruhome isa n'umuhondo, imbere hasi, hasize irangi risa n'ivu, ku kibuga hari utwatsi duto duto turi kumera hamwe n'ibiti bito bito birigushariza ikibuga.

Ikigo c'amashure mato mato gifisi inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye. Ku nkingi harasize irangi ryera, hama ikibaho abanyeshuri bifashisha mu kwiga hamwe na mwarimu, kirirabura canditseho icigwa c'igifaransa.

Ku kigo c'amashure matomato nyubakozubatse neza zubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku madirisha asize iranga iyera mbere mu kibuga haraharuye nta vyatsi bihari.

Ikigo c' amashure mato mato ishure ryubakishije amatafari ahiye imbere hari akabate bifashisha mu kubika ibitabo vy'abanyeshure na mwarimu intebe hamwe n'imeza zikozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure matomato, inyubako zubakishije amatafari ahiye, hejuru zisakaje amategura ,mu kibuga hari uduti bahateye twinshi tugufi two gushariza ikigo, hari n'ahandi bubatse akazu umukozi acunga ikigo ahagararamwo.

Mu kigo c' amashure mato mato inyubako yubatse igeretse yubakishije amatafari ahiye uruhande harafize irangi ryera imbere hari igipapuro kinini bashizeho gisa n'umuhondo kiriko ikirangamisi c'ivyirwa.

Mu kigo c'amashure matomato, n'inyubako zubakishije amatafari ahiye uruhande rumwe hari ku nkingi hasize irangi yera co kimwe n'amabati, kandi amabati asize irangi ritukura, abanyeshure bari mu kibuga ciza kinini kirimwo utwatsi tugikura.

mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubatse neza iteye irangi ryera hejuru hamwe no ku ruhome mu mbavu ikibaho abanyeshuri bifashisha mu kwiga hamwe na mwarimu kirirabura mwarimu ahagaze imbere ari kwigisha abanyeshure icigwa ci kirundi.

Mu kigo c'amashure matomato n'inyubako nziza zubatse neza n'amatafari y'isima hamwe n'umucanga inzugi n'amadirisha zisize iranga ryera kandi zikozwe mu vyuma imbere hari abanyeshuri bahahagaze bari gukina mu kibuga.

Mu kigo c'amashurire mato mato mwinyubako zubatse ahantu hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga subakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe hasize iranga rera handi na ho ni ubururu mu kibuga barahubatse ruumu abanyeshure bakinirako.

Mu kigo c'amashure mato mato, inyubako nyubatse igeretse rimwe, yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hasize irange ryera, utwuma bashizeho tukinga impanuka, dusize irangi ritukura.

Mu kigo c'amashure mato mato n'inyubako ziri ahantu heza hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga no ku ruhande hariho n'ivyatsi, n'inyubako isize irangi ryera ku ruhome, amaja hasi naho hateye irangi risa n'ivu, hariho n'inyubako y'ubwiherero yubatse neza.

Mu kigoce amashure mato mato ni inyubako yubatse neza n'amatatari ahiye hejuru hamwe no ku ruhome hasize iranga iryera imbere hari urupapuro runini mwarimo yamanitseho abanyeshure bifashisha mu gutandukanya yerekeranye intoki iminwe nzara vyose.

Mu kigo c'amashure mato mato, inyubako ifize irangi ryera hejuru hamwe no ku ruhome ku ruhande imbere hari intebe hamwe n'imeza zakozwe mu mbaho z'ibiti hari ichakoshe yirabura iri hejuru ku meza.

Mu kigo c'amashure matomato . N'ishure ryubatse neza risize irangi ryera amaja hejuru. Hasi hasize irange risa n'ivu imbere naho rifise ikibaho cirabura ,mwarimu n'abanyeshure bifashisha mu kwiga ivyigwa . Hari intebe zakozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure mato mato, inyubako z'amashure nziza zisize irange ry'umuhondo ahandi naho hasize irange risa n'ivu, imbere yaho barateye ibiti vyo gusharIza ikigo bigufi bigufi, hari n'ivyatsi

Ikigo c'amashure matomato n'ishure ryubatse neza risize irangi ryera hejuru harimo igipapuro gifasha abanyeshure mu kumenya ibikoresho mu gifaransa bakoresha mu kurima nk'isuka, umuhoro reka n'ibindi vvinshi.

Mukigo c'amashuri mato mato hari inyubako ni yo ubwiherero hubakeshijwe amatafari ahiye ku ruhame hasize irangi igera imijyango yo mu bwiherero yubakeshijwe mu byuma kabisize irangi yirabura.

Ku kigo c'amashure mato mato inyubako yubatse neza cane n'amatafari ahiye. Imbere mu kibuga hari abanyeshure bambaye ubusikeko hari abafise ishakoshi mu bitugu uwundi ibase.

Mu kigo c'amashure mato mato, inyubako z'amashure zubakishije amatafari ahiye hejuru zisakajwe n'amabati y'amatigura hari ibiti byakuze by'imikaratuse bitanga akayaga.

mu kigo c'amashure mato mato ni ishure ryubatse neza imbere hari ikibaho abanyeshuri bifashisha na nwarimu mu kwiga ibyigwa umwarimu ari imbere afise akantu mu minwe gasa n'irangi ry'umuhondo ari kwigisha icigwa c'ikirundi

Mu kigo c'amashure mato mato mwishure ryubatse neza rifize irangi ryera hejuru hamwe no ku ruhome mu mbavu abanyeshure babiri kagabo na bukuru bari kuri mudasobwa ifise irangi risa n'icatsi kibisi ikwiga bari gusoma.

Mu kigo c'amashure matomato hari ikibuga c'umupira w'amaboko cubatse impande y'ikigo, naho co cubakishije amatafari ahiye hejuru gisakaje amabati yera impande y'ikibuga hari utwatsi tugikura a twiza.

Mu kigo c'amashure mato mato, mu nyubako yubakishije amatafari ahiye, ku ruhome hasize irangi ryera, imbere hari ikibaho abanyeshure bifashisha mu kwiga hamwe na mwarimu kirirabura iriko icirwa c'ibiharuro ahandi naho icirwa c'Ikirundi eka n'icigwa c'Igifaransa

Mu kigo c'amashure mato mato mu nyubako yubakishije amatafari ahiye ifise amadirisha manini atanga umuyaga imbere hari intebe hamwe n'imeza zakozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irange ryera imbere naho hasize irangi ry'ubururu hari n'ayandi mashure asakaje amabati y'amategura mu kibuga nta vyatsi bihari haraharuye.

Mu kigo c'amashuri mato mato, inyubako yubakishije amatafari y'umucanga hamwe n'isima, yubatse neza impande yaho hari igiti cakuze kinini c'umukaratusi hamwe n'ibindi vy'ubundi bwoko, hasi hari imyanda ariko hari n'utwatsi turiko turakura

Mu kigo c'amashure mato mato ninyubako zira ahantu mu biti vyakuze birebire bitanga umuyaga vy'imikaratusi yubakishije amatafari ahiye hejuru sakajwe no mabati yera hari igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Ikigo c'amashureye matomato amashure arahanu mu biti yakuze birebire bineni musi yaho hari imodoka zihahagaze mu kibuga hari intebe n'imeza zihari zirunze nyinshi cane zakozwe mu biti.

Mu kigo c'amashure mato mato, inyubako yubatse igeretse kabiri. Yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera. Imbere mu kibuga hahagaze imodoka, ku ruhande hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga.

Mu kigo c' amashure mato mato ni inyubako zira ahantu heza mu biti vyakuze bitangwa umuyaga ubakishijwe amatafari ahiye ku nzugi hamwe no ku madirisha hasize iranga ryera mbere na ho hari ivyuma vyubakishijwe urugo bisize irange ry'ubururu.

Ku kigo ca amashure mato mato mu nyubako yubatse neza ifize iranga igera ku ruhome imbere hari abana babiri bicaye imbere y'imashini nyabwonko bari kwiga.

Mu kigo c'amashure matomato ni inyubako y'abayobozi yubatse neza n'amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku nzugi hasize iranga irera urugi rukozwe mu vyuma rufise n'iki yokibona.

Mu kigo c'amashurey mato mato nishure ryubatse neza cane risize iranga iryera ku ruhome bifise amadirisha hamwe n'inzugi vyakozwe mu bahoze biti bifise n'ibiyo bibona.

Mu kigo c'amashure mato mato, inyubako nini cane zubakishije amatafari ahiye. Ku nzugi hamwe no ku madirisha hasize irangi ry'umuhondo. Imbere, abanyeshuri bari mu kibuga, hateye n'ivyatsi bito bito bigikura.

mukigo c'amashuri mato mato n' inyubako yubatse neza isize irange ry'umuhondo hejuru kuruhome ahandi hasi size irangi ryera amadirisha hamwe n'inzugi n'inkingi hasize irange y'ubururu

Mu kigo c'amashure matomato, mu nyubako yubatse neza, ku ruhome hasize irangi ryera hamwe no hejuru, ikibaho abanyeshure bifashisha mu kwiga hamwe na mwarimu , hari mwarimu ahagaze imbere ari kwigisha icigwa cikirundi.

Mu kigo c'amashure matomato n'ishure ryubakishije amatafari ahiye imbere hari akabati ko kubikamwo ibitabo vya mwarimu ari kwigisha hari intebe hamwe n'imeza bikozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye mfise idirisha rinini riri ko ibi yo bibona ritanga umuyaga mw'ishure hari ntebe n'imeza zubatswe mu mbaho z'ibiti.

mu kigo c'amashure mato mato n inyubako yubatse neza isize irangi ryera ku ruhome hacapuyeho abanyeshure bari gukina umupira w'amaguru hafi yaho hari ivyatsi hasi biri gukura kandi byinshi

Mu kigo c'amashure mato mato, ikibaho cirabura kiri imbere, mwarimu ahagaze imbere ahetse umwana mu mugongo, ari kwigisha . Abanyeshuri nabo harimwo abahagaze bamanitse ukuboko bashaka gusubiza ivyo mwarimu ababajije.

Mu kigo c'amashure mato mato kiri ahantu hubatse ibiti vyakuze birebire ,hari imodoka ziri munsi ivyo biti ,kandi naho hari intebe hamwe n'imeza nyinshi cane zakozwe mu mbaho z'ibiti.

ikigo c'amashuri mato mato cubatse neza cane cubakishije amatafari ahiye imbere harimwo n'inyubako igeretse rimwe yubakeshije imatafari ahiyi hamwe n'irangi ryera mu kigo imbere hari igiti kinini cane gitanga akayaga k'ihari ku rugo hari inyubako yubakeshije amatafari ahiyi hamwe n'irangi

mukigo c'amashure matomato inyubako z'amashure zubatse neza n'amatafari ahiye ku ruhome hari gice kimwe gisizeho irangi ryera hejuru amabati asize iranga ritukura mu kibuga hari gice kimwe kirimwo ivyatsi kandi naho haraharuye

Mukigo c'amashure matomato inyubako yubatse neza isize irange ryera inyuma hejuru isakajwe n'amabati yera hanze mu bwugamo abanyeshure bicaye ku ntebe imbere naho abarimu bahagaze imbere y'imiryango isize irange ry'ubururu ni babiri.

Mu kigo c'amashure mato mato, ishure ryubatse neza isize irangi ryera imbere hari ikibaho bashizeho cirabura canditsemwo icigwa c'icongereza, baracafye neza umwarimu ari mbere abanyeshure bicaye ku ntebe bariko bariga.

mu kigo c'amashure mato mato ninyubako yubatse igeretse yubakishije amatafari ahiye ku ruhande hamwe no ku nkingi hasize irangi ry'umuhondo imbere ku ngazi sirahari n'inkeya abanyeshuri bahagaze imbere gutwuma twagenewe gukinga impanuka gusize irangi ritukura

Ku kigo c'amashure mato mato ,n' ishure ryubatse neza ryubakishije amatafari ahiye ,rifise nikibaho cirabura abanyeshuri bigiraho hamwe na mwarimu, imbere hari intebe n'imeza zikozwe mu mbaho z'ibiti

mukigo c'amashure matomato inyubako y'abayobozi isize neza iranga ryera imbere ku ruhome hamwe no hejuru mbere hari imeza yirabura iriko ibitabo bifashisha abayobozi hamwe n'intebe nziza

Ku kigo c'amashure mato mato inyubako yubakishije amatafari ahiye ku nzugi hamwe no ku madirisha ni ivyuma kaba hasize irange ry'ubururu, imbere nta vyatsi bihari haraharuye.

mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubakishije amatafari ahiye irageretse ku nkingi hasize irangi ryera gutwuma dukinga impanuka dusize irangi ritukura imbere mu kibuga haraharuye nta vyatsi bihari

mu kigo c'amashure mato mato ishure ryubatse neza rigeretse rimwe ryubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize iranga igera hejuru amabati afisirange r ritukura mu kibuga hari ibiti byakuze binini bitanga umuyaga hasi nta vyatsi bihari haraharuye

Mu kigo c'amashure mato mato, mu nyubako yubatse neza yubakishije amatafari ahiye isize irangirisa n'umuhondo imbere ku ruhome se ikibaho cirabura mwarimu n'abanyeshure bifashisha mu kwiga afise intebe n'imeza zakozwe mu mbaho z'ibiti.

Ku kigo c'amashuri mato mato, ishuri ryubatse neza n'amatafari ahiye, ku rugi hamwe no ku nkingi size irangigera rugi rukoze mu cuma kandi rufise n'ibiyo bibona imbere hari intebe zakozwe mu mbaho z'ibiti

Mu kigo c'amashure mato mato ni inyubako yubatse neza imbere isize iranga iryera amaja hejuru asi na ho isize iranga iry'umuhondo hari utubati twabugeneweko kubikamwo ibitabo akaba intebe n'imeza abanyesur curee bicaraho bari gusoma ibitavu.

Mu kigo c' amashure mato mato inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera mu kibuga hari igiti kiriko ibendera ry'igihugu hari ahantu hasi haharuye ahandi naho hari utwatsi tugikura.

Mu kigo c'amashure mato mato ,inyubako zubakishije amatafari ahiye, hejuru uruhande rumwe rusakajwe n'amabati yera kandi naho nibara ritukura, hari giti cakuze gitanga umuyaga mu kibuga ,hari n'ikigega c'amazi kihubakiye, imbere naho hari utwatsi duto duto tugikura mu kibuga

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako z'amashure zubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe n'inzugi n'amadirisha hasize irangi ry'ubururu mu kibuga hasi haraharuye nta vyatsi bihari.

Kigo c'amashure mato mato inyubako yubatse igeretse bakishije amatapali ahiye ku nkingi hasize irange ryera ku ngazi ziduga kw'ishure hari utwuma bashizeho dukinga impwanuka asize irange ger itukura.

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako zubatse neza zisize irange ritukura ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize iranga iryera imbere yaho abanyeshure bari mu kibuga bari gukina hafi aa vyatsi bihari haraharuye.

Mu kigo c'amashure matobato inyubako yubakishije amatafari ahiye bu nkingi hasize iranga yera imbere yaho mubwugamo hari ikengeri bashizeho kugira abanyeshure ibafashe mu gusona hageze gusoma ka canke kwinjira.

Ikigo c'amashure matomato mw'ishure ryubatse neza, irangi imbere, hakaba hariho n'ikibaho abanyeshure bifashisha mu kwiga hamwe na mwarimu hari n'intebe z'ibiti ziri imbere mw'ishure kandi nyinshi.

Mu kigo c'amashure matomato, ni inyubako igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye. Ku nkingi, uruhande rumwe hasize irangi ryera ahandi naho, ni irangi ry'ubururu. Mu kibuga, igice kimwe hariho utwatsi tukimera ahandi naho haraharuye nta vyatsi.

mu kigo c'amashure mato mato mu mwaka wa mbere b hubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku nzugi hasize irangi ryera murugi rukoze mu byuma kandi ariko ibiyo bibona

Mu kigo c'amashure mato mato, n'inyubako yubatse neza. Isize irangi ryera hejuru, hasi n'aho n'irangi ritukura. Imbere har'ibiti vyakuze binini bitanga umuyaga. Harimwo n'ivy'imikaratusi hamwe n'ivy'imyembe. Imbere, har'imodoka ihahagaze. Mu kibuga hasi, nta vyatsi bihari haraharuye.

Mu kigo c'amashure mato mato mu nyubako yubatse neza n'amatafari ahiye ku ruhome hari irangi ryera ku nkingi hamwe no ku ruhande imbere mu kibuga hari igice kimwe kirimwo utwatsi duto duto ahandi naho haraharuye.

mu kigo c'amashure mato mato ishure ryubatse neza risize irangi ryera imbere ku ruhome rise ikibaho abanyeshure bigiraho na mwarimu kukibaho handitseho icigwa c'ibiharuro mwarimu ari kubigisha imbere abanyeshuri baricaye bari gukurikira.

Mu kigo c'amashuri mato mato, inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye. Ku nkingi hasize irangiye ryera, imbere hariho ikibaho abanyeshuri bakoresha, hamwe na mwarimu mu kwiga ivyigwa.

Mu kigo c'amashure matomato umwaka wa gatatu C, wubatse neza n'amatafari ahiye ,ku nkingi hamwe no ku rugi hasize irangi ryera. Urugi rukozwe mu uvyuma hamwe n'ibiyo bibona.

Mu kigoco amashure mato mato mwishureye yubatse neza risize ihanga iryera imbere ku ruhome hamwe no hejuru mwishure hari intebe n'imeza zikozwe hasi mu vyuma hejuru na ho ni mbaho sibiti.

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubatse neza isize irangi imbere ryera, Imbere mwarimu yarashizeho igipapuro gifasha abanyeshure mu kwiga mu gifaransa ibikoresho bakoresha mu kurima, hariho isuka umuhoro, hariho indobo hakaba n'ibindi vyinshi.

Mu kigo c'amashure mato mato ni inyubako yubatse neza yubakishije amatafari ahiye ubunkingi hasize irangira isa n'umuhondo imbere gutwuma tubuza abantu gukora impanuka hasize irangire ituku ra barimo n'abanyeshure bari imbere ukibuga.

Mu kigo c'amashure mato mato mwishure ryubatse neza umunyeshure afise ikayey imbere yiwe afise n'ikaramu arikwandika ivyirwa mwarimu yamuhaye hariho uwufise telefone mu minwe, ariko aramwereka ka ivyo yandika.

Mu kigo c'amashure mato mato ninyubako yubatswe ahantu hari ibiti vyakuze vy'imigano hari na ho n'ivyo imyembe hari imodoka zihagaze hamwe n'abantu mu kibuga ha si hari utwatsi ahandi na ho nta vyatsi ibihari.

Mu kigo c'amashuri mato mato ninyubako yubatse neza isize irange ry'umuhondo hejuru hamwe no ku ruhande ku ruhome, hasi hasize irange ry'ubururu imbere hari ibiti vyakuze bihari bitanga akayaga.

Mu kigo c'amashure mato mato, mu nyubako yubatse neza n'amatafari ahiye, imbere hari utubatsi twagenewe kubika ibitabo n'abanyeshuri bifashisha mu kwiga ,hari imeza ziriko ibitabo ,kaba n'intebe abanyeshuri bicaraho bari gusoma

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubakishije amatafari ahiye ku ruhomi hasize iranga iryera mbere hari ikibaho abanyeshuri bifashisha mu kwiga hamwe na mwarimu iriko icirwa c' ibiharuro.

Mu kigo c'amashure mato mato ,n' inyubako yubatse igeretse, hari ingazi zija mw'ishure ryo hejuru ,utwuma bashizeho dukinga impanuka dusize irangi ritukura ,imbere amashuri yubakishije amatafari ahiye, ku ruhande ku nkingi hasize irangi ryera inzugi zisize irangi ritukura hamwe n'amadirisha

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubakishije amatafari ahiye umwana yicaye imbere mwishure ku ntebe afise ikaye imbere yiwe hamwe n'igitabo ari gusoma harrifise n'ikindi kiri kumee za hejuru kidafunguye.

Mu kigo c'amashure matomato inyubako y'ishure yubatse neza amatafari ahiye isize n'irangi ryera ku nkingi na hamwe no hejuru ku muryango hasize irangi risa n'icatsi kibisi imbere hari intebe abanyeshuri bicara ko zakozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure mato mato, cubatse ahantu hari ibiti vyakuze cane, munsi hari imodoka zihahagaze, mu kibuga hari intebe hamwe n'imeza zirunzeho zakozwe mu mbaho z'ibiti.

mu kigo c'amashure mato mato ninyubako yubakishije amatafari ahiye mbere harasize irangi yera ku nkingi hanze harasize irangi ry'ubururu hari igiti cyakuze kinini gitanga umuyaga musi yaho hari ibirundo by'amabuye ruhande nutwasi tugikura

Mu kigo c'amashure mato mato ni inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye hejuru hamwe no ku nkingi hasize irangi ryera imbere hari igiti cakuze kinini gitanga umuyaga mu kibuga aho abanyeshuri baca baja kwinjira harubakiye neza.

Mu kigo c'amashure mato mato. Inyubako yubatse neza isize irangi ry'umuhondo imbere ku ruhome. Hari ibikoresho vy' ikoranabuhanga, mudasobwa hakaba n'ibindi birimwo ibitabo bifashisha biri ku meza. Umunyeshure ari kuri mudasobwa ari gusoma ivyanditse imbere.

Mu kigo c'amashure mato mato ntishure ryubatse neza imbere risize irange ry'umuhondo hejuru ku ruhande hasize iranga ryera marimu yaramanitse ibipapuro binini vyera ab icapako amasaha kugira bifashe abanyeshuri gutahura ico cirwa.

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako isize irangie imbere ukibaho abanyeshure bifashisha hamwe na mwarimu kirirabura hariuba urupapuro rusa n'umuhondo ruca apuyeko imashini nyabwonko.

Mu kigo c'amashure matomato, inyubako yubakishijwe amatafari acanze umusenyi n'isima. Hejuru isize irangi ryera, hariho igiti c'imikaratusi cakuze kirekire gitanga umuyaga.

Ikigo c'amashure mato mato gifise inyubako ndende igeretse kabiri, yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera, inzugi hamwe n'amadirisha zisize irangi ry'ubururu, imbere mu kibuga hari uduti duto duto bateye dushariza ikigo.

Mu kigo c'amashure mato mato gifise inyubako nyinshi, cubakishije amatafari ahiye inzugi hamwe n'amadirisha basize irangi ry'ubururu. Abanyeshure bahagaze imbere y'amashuri mu kibuga nta vyatsi bihari haraharuye.

Mu kigo c'amashure matomato ni inyubako yubakishije amatafari ahiye. Mu nkingi hasize irangi ryera. Ikibaho abanyeshure bifashisha bari kwiga hamwe na mwarimu, gisize irangi ryirabura, kiriko ivyandiko vy'igifaransa.

Mu kigo c'amashure mato mato intebe ziri hagati mu kibuga nyinshi cane zikoze mu mbaho z'ibiti hari ibiti bikikuje bire bire vyakuze bitanga akayaga k'imikaratusi.

Mu kigo c'amashure mato mato n'inyubako y'ubwiherero yubakishije amatafari ahiye hejuru hamwe no mu mbavu hasize irangi ryera. Urugi rukozwe mu mbaho z'ibiti hama icobo abantu bitumamwo kirafise isuku.

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako isize irangi ry'umuhondo ku ruhome hejuru hasize irangi ryera. Rfise amadirisha manini atanga umuyaga. Hari intebe hamwe n'intebe zakozwe mu vyuma hasi hejuru naho ni imbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure matomato, ni ishure ryubatse neza risize irangi ryera hejuru y'ikibaho, abanyeshure bifashisha mu kwiga ivyigwa hamwe na mwarimu. Ku kibaho hari icigwa canditseho c'ikirundi hamwe n'ibiharuro.

Mu kigo c'amashure mato mato, n'inyubako yubatse neza ,yubakishije amatafari acanze umusenyi n'isima, ku nkingi hasize irangi ryera ,urugo rukozwe n'ivyuma bito bito ,hafise n'ikigega bubakiye gifata amazi avuye kumabati.

Mu kigo c'amashure mato mato ishure ryubatse neza isize irangi ryera ku ruhome hamwe no hejuru mu ishure harimwo intebe n'imeza nyinshi kandi zakozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure mato mato cubatse ahantu hari imikaratusi yakuze miremire itanga akayaga. Ubakishijwe amatafari ahiye, ku rugi hamwe no ku nkingi hasize irangi ryera. Mu kibuga barabubakiye abana uruvuma bakinirako.

Mu kigo c'amashure mato mato ni inyubako yubatse igeretse kabiri. Yubakishije amatafari ahiye. Ku nkingi harasize irangi ryera, ahandi naho ni irangi ry'ubururu. Imbere mu kibuga hariho igice kimwe kirimwo utwatsi duto duto, ahandi naho haraharuye.

Mu kigo c'amashure mato mato. Inyubako yubatse neza imbere hejuru y'ikibaho abanyeshure bifashisha mu kwiga hasize irangi ryera, ikibaho naco kirirabura. Mwarimu ahetse umwana ari mbere ariko arasobanurira abanyeshure ivyigwa.

Mu kigo c'amashure mato mato inyubako yubakishije amatafari ahiye ifise amadirisha manini atanga umuyaga ariko ibiyo bibonerana mbere hari intebe hamwe n'imeza zakozwe mu mbaho z'ibiti.

ikigo c'amashure mato mato gifise inyubako nziza zubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera co kimwe n'amabati azisakaye imbere mu kibuga haraharuye nta vyatsi bihari.

Mu kigo c' amashure mato mato inyubako yubatse neza yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangie ryera kur ugi hamwe n'amadirisha hasize irangira isa n'icatsi kibisi hanze nta vyatsi bihari hara aharuye.

Ikigo c'amashure mato mato, cubatse neza cane, cubakishije amatafari ahiye, hejuru hasize irangi ryera, ahandi ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize irangi ry'umuhondo, ahandi icatsi kibisi, imbere hateye umashugwe y'ugushariza ikigo.

Ikigo c'amashure matomato, inyubako zubatse zigeretse kabiri zubakishije amatafari ahiye, zikaba zisize irangi ku nkingi ryera, ahandi naho n'umuhondo. Utwuma bashizeho dukinga impanuka dusize irangi ritukura ahandi naho ni iry'ubururu.

Kukigo c'amashure mato mato nishure ryubatse neza ry'umwaka wa gatatu D yubakishije amatafari ahiye ku nzugi hamwe no ku madirisha n'ivyuma hasize irangi ritukura.

Mu kigo c'amashure mato mato, inyubako yubatse neza iteye irangi ryera imbere. Ikibaho, abanyeshure bifashisha hamwe na mwarimu mu kwiga ivyigwa canditseko, icigwa c'ikirundi.

Mu kigo c'amashure mato mato ni ishure ryubatse neza isize irangi ryera ku ruhome mbere hari akabate gakoreshejwe mu mbaho z'ibiti hejuru hari ingwa mwarimu yifashisha mu kwandikakwe uko ibaho.

Mu kigo c'amashure mato mato, inyubako iteye irangi imbere ku ruhome hamwe no hejuru. Mw'ishure hasize irangi ritukura hasi, intebe ni hamwe n'imeza, vyakozwe mu mbaho z'ibiti kandi nyinshi.

Mu kigo c'amashure mato mato ni inyubako nziza igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye ku nkingi uruhande rumwe hasize ibara ryera ahandi naho n' iryubururu mu kibuga hari ibiti vyakuze bire bire bitanga umuyaga hasi naho haraharuye nta vyatsi.

Mu kigo c'amashure matomato, inyubako zubatse neza, amatafari ahiye, hejuru amabati asize irangi ritukura. Mu kibuga hari igice kimwe kirimwo ivyatsi bigikura ahandi naho ni ibiti vyakuze bitanga umuyaga.

Mu kigo c'amashure mato mato ishure ryubatse neza risize irangi ryera imbere ikibaho abanyeshure bifashisha hamwe na Mwarimu mu kwiga ibyigwa handitse ko icigwa c'ibiharuro hamwe n'icigwa cerekeye kuko umuntu ameze.

Mu kigo c'amashure mato mato, abanyeshure bambaye impuzu za kake bakikuje ibendera ry'igihugu c'Uburundi . Bari imbere y'amashure yubakishije amatafari ahiye, hari ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubakishije amatafari ahiye ku nkingi nsize iraga irera co kimwe n'amabati ayisakaje mu kibuga hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga akabaho nibenderary'igihugu c'uburundi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye cubatse neza ahantu hari ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga mu kibuga hari ikirundo c'umusenyi abanyeshuri batatu babiri bicayeho umwe arahagaze uruhande hari utwae se tubikora.

Mu kigo c'amashure yisumbuye n' inyubako zubatse zigeretse akaba n'izindi zitageretse zubakishije amatafari ahiye ,ku nkingi hasize irangi ryera, imbere mu kibuga ,haraharuye nta vyatsi bihari.

Mu kigo cisumbuye citiriwe umutagatifu Gaburiyeri cubatse neza ahantu hari ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga. Urugo rwubakishije amatafari ahiye ku rugi ni ugw'icuma rusize irangi ry'ubururu imbere naho aho abanyeshuri baca mu kwinjira harubakiye neza n'amabuye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako zubatse neza n'amatafari ahiye. Imbere hari inyubako y'ubwiherero yubakishije amatafari ahiye, ifise inzugi zakozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c' amashure yisumbuye ni inyubako zubatse neza urugorubakishije amatafari ahiye mande yaho hari abanyeshure bahahagaze mutwatsi hasi handi na ho nta twatsi tuhari imbere hari i inyubako ndende igeretse kane itararangira kwubaka.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni inyubako nziza y'amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku ruhome ku ruhande rumwe hasize irangi ryera urugi n'urw'icuma rusize irangi ritukura imbere mu kibuga haraharuye nta vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni ishure ryubatse neza n'amatafari ahiye hejuru hasize irangie yera amadirisha ni manini atanga umuyaga intebe zakoze mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, gifise inyubako igeretse kabiri. Yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hamwe hasize iranga ryera, ahandi ni iry'ubururu. Imbere ya ho, hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga, hahagaze imodoka. Mu kibuga hagati, hari ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye ishuri ryubatse neza yubakishije amatafari ahiye handi naho hasize irangi ryera ku ruhome mbere hari ikibaho abanyeshuri bifashisha mu kwiga hamwe na mwarimu canditseho icigwa c' igifaransa.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni ishure ryubatse neza, risize irangi ryera amaja hejuru. Ku ruhande rwo hasi ku ruhome hasize irangi ry'umuhondo; ikaba ifise imiryango myinshi.

Ikigo c'amashure yisumbuye mw'ishure ryubatse neza risize irangi ryera imbere hari imeza nini cyane iri ko ibikoresho bifashisha mu kwiga harimwo ibikombe ikaramu eka na kandi kuma gapima kumbaho ko zingano.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni inyubako zubakishije amatafari ahiye. Irageretse hama ku nkingi naho hasize irangi ryera. Imbere mu kibuga hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga. Hasi nta vyatsi bihari haraharuye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni'inyubako igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye unkingi hasize irange irisa n'icatsi kibisi, kandi, naho ku ruhome ni irange irisa n'umuhondo gutwuma dukinga impanuka dusize irangira itukura.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni inyubako nziza cane igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hamwe no ku madirisha hasize irangiyegera imbere haraharuye nka vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni inyubako yubatse igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye handi ku nkingi hasize irangi ryera. Hari ibiti vyakuze birebire by'utujwari bitanga akayaga mu kibuga igice kimwe hari utwatsi tukimera handi naho haraharuye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, n'inyubako zubatse neza, zubakishije amatafari ahiye hejuru hasize irange ry'ubururu, ikab' isakajwe n'amategura ,mu kibuga hari ibendera ry'igihugu c'uBurundi, hasi haraharuye ku ruhande naho hari utwatsi tugikura

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye, inkingi hamwe no ku rugo uruhande rumwe harasize irangi ryera, ifise igiti cakuze kinini gitanga umuyaga, mu kibuga haraharuye nta vyatsi bihari.

Ikigo c'amashure yisumbuye, cubatse neza n'amatafari ahiye, ku ruhande naho hasize irange ryirabura, hakaba hafise amadirisha manini atanga umuyaga, mw' ishure hari intebe nziza zakozwe mu mbaho z'ibiti

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako yubatse igeretse rimwe. Yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera. Imbere hari uduti duto duto bahateye turi gukura two gushariza ikigo. Hari n'igiti kinini cakuze gitanga umuyaga; abanyeshure bari mu kibuga.

Ikigoco amashure yisumbuye ni inyubako yubatse neza isize irangira isa n'umuhondo igice co hejuru hasi na ho ni irangiye risa n'ubururu co kimwen kunzugi n'amadirisha hejuru isakajwe amabati asize irangeye ritukuramu kibuga hari ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga harin utwatse dutoya impene irikurisha.

Mu gigo c'amashuri yisumbuye inyubako yubatse neza cane n'amatafari ahiye ku nzugi hamwe n'amadirisha hariyirangira isize ryera ahandi ni iryo ubururu imbere hari ibitio yatewe binini bitanga akayaga.

mukigo c'amashure yisumbuye inyubako ziri ahantu mubiti vyakuze birebire bitanga umuyaga urugo rwubakishije utwuma dusize irange ry'ubururu hari umuntu ari kugenda mu kibuga aja mw' ishuri

Ku kigo c'amashure yisumbuye ishure ryubakishije amatafari ahiye kunkingi hasize irangi ryera hariho ikibaho kinini mwarimu n'abanyeshure bakoresha mu kwiga ivyigwa hari intebe n'imeza zikozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako nini cyane ikorerwamwo inama. Ku ruhome hasize irangi ryera ifise n'amadirisha manini atanga umuyaga hari abanyeshure bicayemwo imbere abandi na bo bari mbere yabo bafise za mudasobwa hari byo bari kubasobanurira.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako zira hantu heza hane nihiyaguye hari n'ibiti vyakuze bitanga umuyaga mu kibuga hari umucanga uharunze hari abana b'abanyeshure batatu babiri baricaye uwundi arahagaze tande yaho ari utwatsi tukimera.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, n'inyubako nini nziza ikorerwamwo inama, isize irangi ryera imbere ku bihome hamwe no hejuru, amadirisha ni manini atanga akayaga, yubakishijwe n'ibiyo bibona, imbere abanyeshure barimwo mu nama, bicaye ku ntebe zitukura.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako ziri ahantu hanini heza, zubakishije amatafari ahiye. Ku nkingi hasize irangi ryera, hejuru z'isakaje amategura. Mu kibuga, hari ibendera ry'igihuku c'Uburundi, imodoka yirabura ikaba iri iruhande ya ryo.

Ku kigo c'amashuri yisumbuye n'inyubako ziri ahantu heza hari ibiti kakaba no twatsi tumeze neza tubakishije amatafari ahiye harimwo n'inyubako y'ubwiherero ifise inzugi zibiri zakozwe mu mbaho z'ibiti

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako ziri ahantu hanini heza, zubakishije amatafari ahiye, zimwe zisakaje amabati y'amategura ahandi, naho n'amabati yera, hari ibiti vyakuze binini bitanga umuyaga, ikibuga nta vyatsi bihari haraharuye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni ishure yubatse neza igeretse rimwe mbubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangiye irera hanze abanyeshure bahagaze mpande y'ikibuga c'umupira w'amaboko.

mu kigo c'amashuri yisumbuye mu nyubako yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera hejuri isakaje amabati yera mu kibuga hari ahantu bubakiye amazi bakaraba binjira canke basohoka irohande yaho hari utwatsi tukimera handi naho haraharuye

Mu kigo c'amashure yisumbuye n' inyubako yubatse igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye kunkingi hasize irangi ryera ku madira ishamwe no ku nzugi n'ubururu mu kibuga hahagaze imodoka nyinshi hari nu watsituka imera mu kibuga, kandi na ho haraharuye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako zubatse neza risize irange ryera amaja hejuru hasi na ho zisize irange e ritukura hamwe handi na ho n'irange ry'ubururu mu kibuga nta vyatsi bihari haraharuye ah gaze imodoka.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako zubatse hanu hari ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga ishure ryubakishije amatafare ahiye ku nkingi hasize iranga iryera mu kibuga ariho igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'uburundi hafi haraharuye.

Ikigo c'amashure yisumbuye inyubako igeretse kabiri ni amatafari ahiye ku nkingi uruhande rumwe hasize iranga iryera handi na ho n'ubururu hari imodoka ihagaze mu kibuga hagati hafi n'ikibuga c'umuka era w' amaboko hasi ntaraharuye nta vyatsi.

Mu kigo c' amashuri yisumbuye inyubako yubatse neza cane igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize amarangi yera imbere hari igiti kirikoibe ye nderarya igihugu c'uburundi ahandi na ho ni ibiti bateye bito bito bisharije ikigo.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, ni inyubako zubakishije amatafari ahiye. Ku nkingi hasize irangi ryera hamwe no ku madirisha. Imbere yaho barahateye uduti dutoya two gushariza ikigo. kandi naho hasi nta vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, n' inyubako yubatse neza, imbere ifise ububiko utubati turimwo ibitabo abanyeshure basoma bari gukarisha ubwenge hari n'utundi tubati turiko ibindi bikoresho kw'ikaziya irimwo amacupa ya fanta hakaba harimwo n'impuzu

Mu kigo c'amashure yisumbuye cubatse neza n'amatafari ahiye unkingi hamwe no ku madirisha hasize irangiegera hejuru nsakajwe amatigura mbere mu kibuga hari igice kiriko utwatsi tugikura ahandi na ho ho haraharuye na vyasi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye n'inyubako yubatse neza isize irangi ryera imbere hari ikibaho mwarimo n'abanyeshuri bifashisha mu kwiga ivyirwa inzugi na zo zisize irangi risa n'ivu.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako nziza cane hari ikibanza bubatse bakorerako ubushakashatsi ambere hawakicije amatafari ahiye ku nkingi hasize iranga iryera kibaho kibafasha kwiga ivyigwa kirirabura.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako iri musi yibarabaraya aka burimbo yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize iranga ryera kabisakaje amabati yera mu kibuga ariho ibomba abantu bakaraba iyo binjiye canke basohoka.

Mu kigo c'amashure yisumbuye mu nyubako bateguriramwo ibifungugwa vy'abanyeshuri imbere ku meza nini ikozwe mu mbaho z'ibiti hariho ibikombe hamwe n'amasahani afundikiye arimwo ibiribwa amwe afise ibara ritukura ayandi arera ayandi nayo n' icatsi kibisi.

mu kigo c'amashuri yisumbuye n'ishure yubatse neza hantu hari biti byakuze bitanga umuyaga hubakishijwe amatafari ahiye ku rugo hari igice kiriko irangi ryera mu kibuga nta byatsi bihari haraharuye

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hasize irangi ryera. Imbere hari utubati bashizeho two kubika ibikoresho vy'abanyeshuri, hamwe n'ibitabo abarimwo bifashisha na mwarimu.

Ikigo cisumbuye c'umwuga ca bubanza cubatse ahantu heza mu biti vyakuze bitanga umuyaga urugo wubakishije amatafari ahiye hejuru ku nkingi hasize irangiye ryera co kimwe no hagati iyo amatafari na yandi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako isize iranga iry' umuhondo kigice kimwe mw'ishure handi na ho ni iranga iryera ifise ikibaho marimo n'abanyeshure bifashisha mu kwiga kirirabura.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye mu nyubako yubatse neza isize irangi risa n'umuhondo imbere ifise amadirisha manini atanga umuyaga ariko ibiyo bibona imbere hari zamudasobwa hariho abanyeshuri bifashisha mu kwiga ivyerekanye n'ikoranabuhanga.

Ikigo c'amashure yisumbuye, cubatse neza, cubakishije amatafari ahiye, ku rugo hubatse neza, igice kimwe gisize irangi ryera, hari ibiti vyakuze birebire harimwo ibigazi bitanga umuyaga, mu kibuga haraharuye nta vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni inyubako zubatse ahantu heza zigeretse kabiri zubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangiye ryera co kimwe no ku madirisha mu kibuga hari imodoka zihagazeho hamwe n'ababie yeyi n'abanyeshuri bamwe bicaye ku musenyi uri mu kibuga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye tiri ahantu heza hateye ibiti vyakuze bitanga umuyaga mu kibuga haraharuye nta vyatsi bihari hari umugabo ari kugenda n'amaguru mu kibuga aja kw'ishure.

Ikigo c'amashure yisumbuye ,n'ishure ryubatse neza risize irangi ryera, imbere ku ruhome rifise n'idirisha rinini ritanga umuyaga ,amaja hepfo hasize irangi ryirabura ,imbere hari intebe hamwe n'imeza zakozwe mu mbaho zibiti

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako zubakishije amatafari ahiye, hasize iranga irera ku nkingi, imbere hari imodoka nyinshi zihahagaze, ikibuga kiharuye uruhande rumwe ahandi na ho hari utwatsirire duto duto.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako nziza z'amatafari ahiye hejuru zisakaje amabati y'icatsi kibisi ,ku nzugi hamwe no ku madirisha hasize irange ry'ubururu. Imbere mu kibuga barahateye uduti twiza tugikura two gushariza ikigo.

Mu kigo c'amashure yisumbuye n'ishure ryubatse neza, imbere risize irange ry'ubururu ,fise n'amadirisha manini afise ibiyo bibona, imbere mwarimu ahagaze imbere arikwigisha, abanyeshure baricaye bari gukurikira ivyigwa.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, ikibuga ciza cane c'umupira w'amaboko hari abatamvyi b'ingoma bahari n'ingoma, harimwo umwarimu ariko arabigisha ingene bavuza ingoma n'ingene bazitamba.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, ifise inyubako nziza zubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hamwe no ku nzugi hasize irangi ryera co kimwe n'amabati asakaje. Impande hariho n'igiti cakuze kinini gitanga umuyaga, mu kibuga igice kimwe hari ivyatsi ahandi naho haraharuye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubatse igeretse rimwe ubakishije amatafari ahiye isize n'iranga iryera ku nkingi imbere hari igiti cakuze gitanga umuyaga kaba n'utundiri dukiri duto duto ko rushariza ikigo abanyeshure bari mu kibuga bagenda.

Mu kigo cisumbuye c'umwuga mu bubanza cubatse ahantu mu biti vyakuze birebere harimo n'ibigazi kobakishije amatafari ahiye hejuru hasitse irangiye gera co kimwe no hagati y'amatafari.

Kukigo c'amashuri yisumbuye, inyubako igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi uruhande rumwe hasize iranga ryera, handi naho n'ubururu ku kibuga hahagaze amamodokari, kukibuga hari ibendera iriho ry'igihugu c'uburundi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, cubatse neza ahantu hateye ibiti ,har' igiti cakuze gitanga umuyaga ,mu kibuga igice kimwe hari utwatsi tugikura, ahandi naho nta vyatsi bihari haraharuye

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni inyubako nziza isize irange ry'umuhondo inyuma hakaba harimwo n'irindi rangero isa n'ivu imbere harimwo intebe zakozwe mu biti vy'imbaho umunyeshure yihicaye mw'ishure ure bafise amakaramu n'amakaye barikwiga.

Mukigo c'amashuri yisumbuye ninyubako yubatse neza iteye irangi ry'umuhondo ku ruhome hejuru hateye irangi igera amadirisha ni manini hatanga umuyaga imbere ikibaho abanyeshuri bifashisha hamwe na mwarimu kwiga giteye irangi yirabura mbere hari meza nini mwarimu yifashisha gushyiraho ibitabo ari kwigisha.

Mu kigo c'amashure yisumbuye n'inyubako z'amashure zubatse neza harimwo iyigeretse kabiri ryubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera imbere hari uduti dutoduto tugikura twogushariza ikigo.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ,inyubako yubatse igeretse rimwe, yubakishije amatafari ahiye ,ku nkingi hasize irangi ryera, imbere mu kibuga harasimanse ,abanyeshure bahagaze impande y'ikigo.

mu kigo c'amashuri yisumbuye n'inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye isize irangi ryera ku nkingi imbere hari ikibaho abanyeshuri na mwarimu bigiraho hakaba hari intebe n'imeza zakozwe mu mbaho z'ibiti

Mu kigo c'amashure yisumbuye ifise inyubako nyinshi zubakishije amatafari ahiye hejuru zisakaje amabati yera imbere mu kibuga hari ibiti kiriko ibendera ry'igihugu c'uburundi hakikujwe n'ibiti vya akuze vyinshi, kandi bitanga umuyaga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ishure ryubakishije amashure meza cane afise amatafari hejuru ahiye asize irangi ryera hasi asize irangi ry'ubururu hari ibiti binini cane ane ibikuze bitanga akayaga hakaba ni ivyatsi bigikura.

Mu kigo c'amashure yisumbuye n'ishure ryubakishije amatafari ahiye ku nkingi ku ruhande rumwe hasize irangi ryera handi naho n'ubururu imbere hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga hasi naho igice kimwe hariho utwatsi tugikura ahandi naho haraharuye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye ku nkingi hamwe hasize iranga iryera ahandi na ho ni'ubururu hari n'urukuta rusize irange iryera mbere bariahateye uduti duto dutotwo gushariza ikigo.

Mu kigo c'amashure yisumbuye n'inyubako yubatse igeretse kabiri yubakishije amatafari ahiye imbere mu kibuga harubakiye inzira nyishi abanyeshuri bacamwo bagiye mu mashuri kandi naho abanyeshuri bahagaze mu kibuga cubatswe c'umupira w'amaboko.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako isize irangi ryera ku mpome imbere, hari umwarimu ahagaze ari kwigisha abanyeshuri bandi bayicaye ku ntebe zikozwe mu vyuma hamwe n'imbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ,inyubako zubatse ahantu hari biti vyakuze bitanga umuyaga ,mu kibuga hari abanyeshure bambaye impuzu zera hejuru, hasi impuzu zirabura, bicaye ku ntebe zakozwe mu mbaho z'ibiti bari kwiga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, ishure ryubatse neza ,risize irangi ryera ku ruhome ikibaho abanyeshuri bakoresha mu kwiga hamwe na mwarimu, canditseho icigwa co mu gifaransa

Mu kigo c'amashure yisumbuye cubatse neza, gisize iranga ryera k'uruhome hejuru, gisakaje amabati atukura, hari n'igiti kinini cakuze gitanga umuyaga ,munsi yaho hari inyubako bakoreramwo ubucuruzi bacuruza amata.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye ni inyubako yubatse igeretse he kabiri yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize iranga iryera mbere hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga urugo ruhande rumwe harasize iranga yera hari n'abantu bahagaze impande y'urugo.

Mu kigo c' amashure yisumbuye ,n' inyubako zir' ahantu heza hateye ibiti vy'imikaratusi vyakuze bitanga umuyaga ,hari inyubako y'ubwiherero, yubakishije amatafari ahiye, inzugi zikozwe mu mbaho z'ibiti.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubakishije amatafari ahiye takashe amabati asa nirangigera mu kibuga hari ahantu hari ivyatsi biri gukura, kandi na ho nta vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye ,ku nkingi hasize irangi ryera ku nzugi hamwe no ku madirisha zikozwe mu vyuma zisize irangi risa n'ivu, imbere hari uduti duto duto bateye two gushariza ikigo

Mu kigo c'amashuri yisumbuye inyubako igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye iranga ryera ku nkingi imbere yaho hari uduti tugufi tugufi bateye two gushariza ikigo hari igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubatseigeretse kabiri yubakishije matafari ahiye munkingi hasize iranga iryera hari na ho n'ubururu no ku madirisha hanze hari ikibuga c'umupira w'amaboko ruhande yaho hari utwatsi tugikura umwe n'ibiti bitanga umuyaga.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye ,n' amashuri yubats' ahantu bateye ibiti bikuze cane bitangaho umuyaga rubakishije matafar'ahiye ku nkingi hasitse irangi ryera, imbere inzira aho abanyeshuri baca ,harubakiye neza n'amatafari

mukigo c'amashure yisumbuye inyubako yubatse neza igeretse rimwe ubakishije amatafari ahiye kunkingi hasize irangi ryera ku madirisha hamwe n'inzugi n'irange risa nivu kurugo ubakishije amatafari ahiye

Mu kigo c'amashure yisumbuye ishyure ryubatse neza n'amatapayi hahi kuhinki hasize iranga iryera mfise amadirisha manini atanga umuyaga imbere hari intebe ntamwe n'imeza zakozuwe mu biti embaho.

Mu kigo c'amashure yisumbuye kira ahantu heza hatewe ibiti bitanga umuyaga imbere, yubakishije amatafara ahiye kibagisize irangi ry'umuhondo, ahandi ni irangi ry'ubururu ku nzugi hamwe no ku nyingi, isakajwe amabati asizirange ritukura, imbere hari utwatsii tutimera impene iri mbere irikurisha.

mu kigo c'amashuri yisumbuye inyubako yubakishije amatafari ahiye ku ruhande ku ruhome hamwe no hejuru hasize iranga igera ku rugi rukozwe mu vyuma imbere hari n'urundi rugi ariko byose bifise ibiyo bibona

Mu kigo c'amashure yisumbuye n' inyubako yubatse igeretse yubakishije amatafari ahiye hejuru hasi na ho hubakishije amabuyi utwuma dukinga impanuka dusize iranga ritukura unzira ingaziwe badugaho bagwiye mw'ishure nindende hasi ku ruhome hari irange ry'umuhondo.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ninyubako nziza ifise amadirisha abona kandi manini atanga umuyaga, imbere hari ikibaho cirabura abanyeshure bifashisha mu kwiga hamwe na mwarimu abanyeshure imbere baricaye ku ntebe mwarimu na we ari kubigisha.

Ikigo c amashuri yisumbuye, inyubako yubatse neza, iteye irangi ry'umuhondo ku ruhome imbere abanyeshuri baricaye bari kwiga, ku rugi hamwe no ku madirisha hasize irangi risa n'ivu.

mukigo c'amashure yisumbuye inyubako yubatse igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye imbere hasize irange risa n'ubururu mu kibuga hari ibiti vyakuze birebire bitanga akayaga hasi naho igice kimwe kirimwo ivyatsi ahandi naho haraharuye

kU kigo c'amashure yisumbuye, inyubako iri ahantu heza cane mu biti vyakuze bitanga umuyaga, mu kibuga hari imodoka yirabura ihagaze impande y'ibendera ry'igihugu c'u burundi, hasi hari ivyatsi bibikimera handi na ho haraharuye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako zubatse neza ziri ahantu hari ibiti vyakuze birebire yubakishije amatafari ahiye teye n'irangi ryera ku nkingi mu kibuga haraharuye nta vyatsi bihari.

mu kigo c'amashure yisumbuye ni inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye hejuru no mu mbavu hasize irange ryera urugi rukoze mucuma rukaba rusize irange risa nivu

Mukigo c'amashure yisumbuye n'inyubako igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye, kunkingi isize irangi risa n'umuhondo imbere yaho hari imigozi yanikiyeko impuzu zera hamwe n'izindi zifise ayandi mabara.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubatse neza, amatafari ahiye urugi rwubatse mu vyuma, rusize irangi risa n'ivu, ku ruhande hariho irangi ryera.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubatse neza isize irangi ryera ku ruhome ifise amadirisha manini atanga umuyaga, kwishure hari ikibaho kinini cirabura abanyeshure bifashisha na mwarimu mu kwiga, intebe zikoze mu mbaho z'ibiti nyinshi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, n'inyubako yubakishije amatafari ahiye, ku nkingi hamwe n'amabati ayisakaye birera, mu kibuga hari abanyeshure bari kuhakinira, igice kimwe kiraharuye ahandi naho hari ivyatsi.

Mukigo c'amashure yisumbuye kir'impande y'ibarabara rya kaburimbo cubakishije amatafari ahiye kunkingi hasize irangi ryera cokimwe n'amabati ayisakaye. Mukibuga hari ivyatsi bitobito bikiriko birakura. Abanyeshure bari mukibuga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako ziteye irangi ryera ku ruhande rwo hejuru hasi naho ni irangi risa n'ivu. Hasi mu kibuga hari utwatsi tugikura dutoduto.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni inyubako yubatse neza n'amatafari ahiye. Ku ruhome hariho igice kimwe gisize irangi ryera. Hari n'igiti cakuze kirekire gisumba amashure, gitanga umuyaga.

Ikigo c'amashure yisumbuye ni inyubako yubakishije amatafari ahiye. Hejuru hamwe no ku nkingi harasize irangi ryera urugi rukozwe mu vyuma kandi rusize irangi risa n'ivu.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye, n'inyubako ziri ahantu heza, hateye ibiti vyakuze, birebire bitanga umuyaga, impande y'urugo rw'ishuri, mu kibuga, hari imodoka zibiri zunguruza abanyeshuri iyo batashe canke baje kw'ishuri.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye inyubako igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangiye ryera imbere hari giti kirekire cakuze gitanga umuyaga mu kibuga hari igiti kiriko ibendera ry'igihugu cu Burundi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ,n'inyubako zubakishije amatafari ahiye, ku nkingi uruhande rumwe hasize irang'iryera, ahandi naho hejuru hasize irangi ry'ubururu, igiti kinini cakuze cane, c'umukaratuse ,gitanga umuyaga ,kiri imbere.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yagenewe kwigiramwo ivy'ikoranabuhanga harimwo imashini nyabwonko ziri mu tubati twiza dusharije dufise irangi ry'icatsi kibisi abarimu bahagaze imbere.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye ni inyubako ziri ahantu heza hateye ibiti bvy'imikaratusi vyakuze birebire bitanga umuyaga. Yubakishijwe amatafari ahiye hejuru asakajwe n'amabati yera. Mu kibuga hariho ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, ni ishure ryubakishije amatafari ahiye. Ku nkingi hasize irangi ryera. Ikibaho abanyeshuri bifashisha mu kwiga hamwe na mwarimu, handitseho icigwa c'ibiharuro. Imbere hari imeza nini, hamwe n'intebe.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako igeretse kabiri yubatse neza n'amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi yera imbere mu kibuga barahakoreye amasuku nta vyatsi bihari.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako zubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera hejuru naho hariho irangi ry'ubururu mu kibuga nta vyatsi bihari haraharuye hari uduti duto duto bateye two gushariza ikigo.

Mu kigo c'amashure yisumbuye ni inyubako zubakishije amatafari ahiye hasi ku ruhande hasize irangi ryera hakaba hari igice gisize irangi ry'ubururu hejuru mu kibuga nta vyatsi bihari haraharuye.

Mu kigo c'amashure yisumbuye n'inyubako zibiri nziza zirabana. Hejuru zisize iranga ryera. Hasi n'irangi risa n'ivu hagati hari ikibuga hateyemwo utwatsi duto duto tukikura.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, ni inyubako yubakishije amatafari ahiye. Ku nkingi hasize irangi ryera. Urugi rukozwe mu vyuma, rusize n'irange ry'ubururu. Hariho igipapuro kimanitseko, cerekana uko abanyeshure bitwara.

Mu kigo c'amashure yisumbuye cubatse ahantu heza hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga. Yubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi hamwe no ku nkingi hasize irangi ryera, ahandi naho ni irangi ry'ubururu.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, inyubako zubatse neza n'amatafari ahiye. Ku nkingi hasize irangi ryera ; mu kibuga hari igice kimwe kirimwo utwatsi turi gukura, ahandi naho haraharuye. Hari ibisi nini itwara abanyeshure baje kw' ishure canke bataha.

Mu kigo c'amashure yisumbuye n'inyubako igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera mu kibuga hafise isuku haraharuye nta vyatsi hariho n'ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, ni inyubako yubatse neza, isize irangi ryera ku ruhome. Hasi naho hasize irangi ryirabura co kimwe n'ikibaho abanyeshuri bifashisha na mwarimu mu kwiga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako zubakishije amatafari ahiye. Hejuru ku nkingi hamwe no hasi igice kimwe, hasize irangi ryera ahandi n'ubururu. Igiti kinini cakuze gitanga umuyaga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye, ni inyubako yubakishije amatafari ahiye. Ku nkingi hasize irangi ryera, hari utubati tubitse ibitabo abanyeshure bifashisha hamwe na mwarimu.

Mu kigo c'amashure yisumbuye kiri ahantu heza cane, cubakishije amatafari ahiye, hariho irangi ry'ubururu ku ruhome. Hejuru amabati arera. Mu kibuga hari igiti cakuze kinini gitanga umuyaga. Urugo rwubakishije amatafari.

Mukigo c'amashure yisumbuye hubakishije amatafari ahiye kunkingi hasize irangi ryera, kunzugi hamwe n'amadirisha hasize irangi ritukura, umuntu arikugenda imbere y'amashuri.

Mu kigo c'amashure yisumbuye kira ahantu heza hanini hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga kubakishije amatafari ahiye mu kibuga hari igice kimwe kirimwo ivyatsi kindi na co hari umusenyi uharunze hari abantu batatu bobahahagaze.

Mu kigo c'amashure yisumbuye inyubako yubakishije amatafari ahiye yagenewe kwigiramwo ivyo ikoranabuhanga harimwo imeza ziriko za mudasobwa afise irangerisa n'icatsi kibisi barimo bahagaze imbere mw'ishure.

Mu kigo c'amashuri yisumbuye ni ikigo cubatse neza amashuri menshi rubakishije amatafari ahiye imbere mu kibuga hari ibiti vyakuze birebire bitanga umuyaga hari nuturi duti duto duto ko gushariza ikigo.

Mukigo c'amashure yisumbuye n'inyubako yubakishije amatafari ahiye kunkingi hasize irangi ryera, hejuru hasakaje amabati yera, iruhande hubatse umunara muremure ur'impande y'ibiti vyakuze bitanga umuyaga.

Mu kigo c'amashure yisumbuye n'inyubako yubatse neza iteye irangi ryera ku nkingi ifise amadirisha ariko ibiyo bibona hakaba no ku rugi hasize irange ry'ubururu ikozwe mu vyuma.

Mukigo c'amashure yisumbuye inyubako yubakishije amatafari ahiye n'ishure bita e. Amadirisha asize irangi ryera, imbere kunkingi hasize ubururu. Abanyeshure bafise amashakoshe mubitugu bahagaze imbere y'umuryango.

Mu kigo c'amashure yisumbuye n'ishure ryubatse rigeretse rimwe rubakishije amatafari ahiye ku nkingi hasize irangi ryera imbere hari abana bahahagaze hamwe n'ikibuga c'umupira w'amaboko.

Mu kigo ca kaminuza, mw' ishure risiz' irangi ryera imbere eka no hejuru hari ivyuma vyinshi abanyeshuri bigirako muvy'ubwubatsi, umwe arahagaze imbere yambaye impuzu yirabura iranga ikigo ari gukora

Mu kigo ca kaminuza mw'ishure ryubatse neza risize irangiye ku ruhome hamwe no hejuru abanyeshure bari kwiga bicaye mw'ishure mwarimu ahagaze imbere yamuritse icirwa ciwe akoresheje mudasobwa ari kuba sobanurira imbere.

Mu kigo ca kaminuza inyubako nini yubakishije amatafari ahiye, hasi hasize irangi risa n'icatsi kibisi, imbere hari ivyuma vyinshi biri ku meza hejuru hakaba abanyeshure babiri bambaye impuzu zirabura barunamye ku meza bari kwiga ivyo vyigwa.

Mu kigo ca kaminuza, n’ishure ryubatse neza risize irangi ryera imbere ku ruhome hamwe no hejuru nishure hari icuma kinini abanyeshure bari kwigirako bambaye impuzu zirabura, bari kwiga.

Mu kigo ca kaminuza mwishure ryubatse neza risize irange risa n'ubururu imbere hejuru hari amatara abona harimwo abanyeshuri bari kwiga bambaye imyambaro higranga ikigo hamwe n'inkofero vyivyuma zimwe zirera izindi na zo zifise irangiye iryo umuhondo.

Mu kigo ca kaminuza n' ishure ryubatse neza, ku ruhande hasize irange ry'ubururu hejuru naho hasize irange ryera, abanyeshure bicaye mw' ishure ku ntebe nziza bari gukurikirana ivyigwa

Mu kigo ca kaminuza inyubako yubatse neza igeretse gatatu yubakishije amatafari ahiye handi ku ruhande na ho ni ibiyo bibona hari irange ry'ubururu hakaba n'irange risa n'icatsi kibisi woga.

Mu kigo ca kaminuza mw' ishure ryigisha ivy'ikoranabuhanga, ryubakishije amatafari ahiye; hejuru naho hasize irangi ryera, co kimwe no ku rugi. Ku meza hari ibikoresho vyagenewe kwiga ikoranabuhanga abanyeshure baricaye bariko barabikoresha.

Mu kigo ca kaminuza n'ishure ryubakishije amatafari ahiye, kuruhande harasize irangi ryera, ikagira n'amadirisha manini atanga akayaga, imbere hari utubati tw'ukubika ibikoresho vy'abanyeshure ,ahandi naho ku meza hari ibikoresho bihari bifashisha kwika ivyigwa vyo kubarira

Mu kigo ca kaminuza ishure ryubatse neza risize irangi ryera imbere, rifise amadirisha manini atanga umuyaga, mw'ishure abanyeshure baricaye ku ntebe zifise ivyuma ahandi naho n'imbaho z'ibiti, umwarimu ahagaze imbere ari kubasigurira ivyigwa.

Mu kigo ca kaminuza mw' ishure ryubatse neza hari utubati twabugenewe gushiramwo ibikoresho bifashisha mu gihe bari kwiga ,abanyeshure babiri hari imashine zir' imbere yabo ku meza bari kuraba baterateranya utwuma

Mu kigo ca kaminuza hanze y'ikigo hari aho bubakiye bavurira ibitungwa nk'inka abanyeshure bambaye umwambaro wera bariko bariga kuvura inka.

mu kigo ca kaminuza mw' ishure ryubatse neza risize irangi ryera imbere hamwe no hejuru umwarimu ari mbere yamuritse icigwa kurubaho banyeshuri baricaye bari gukurikira bicaye ku ntebe z'ibiti bikozeko n'ibyuma

Mu kigo ca kaminuza n'ishure ryubatse neza n'amatafari ahiye ku nkingi hasize irange ryera cokimwe n'amaja hejuru, hari inzugi n'amadirisha bisize irangi ry'ubururu, abanyeshure bariko bariga kubaza bafise ibiti n'intebe bariko barakora.

Mu kigo ca kaminuza mw'ishure risize irangiye imbere muhome hamwe no hejuru hari umwarimu ari imbere hari kwigisha abanyeshure baricaye ku ntebe zikozwe mu vyuma hasi handi na ho ni imbaho z'ibiti.

Mu kigo ca kaminuza, n'inyubako yubatse neza isize irangi imbere ryera; ifise n'amadirisha manini atanga umuyaga, ishure bigiramwo ivyerekeranye n'ikoranabuhanga, abanyeshure bari imbere yaza mudasobwa bariko bariga.

Mu kigo ca kaminuza cubatse ahantu heza hateye ibiti vyakuze vy'imikaratusi bitanga umuyaga abanyeshuri bambaye impuzu zirabura ziranga ikigo hamwe n'inkofero z'ivyuma zitukura izindi nazo z'umuhondo bafise imetero bari gupima baraba ingene bogira umushinge w'inyubako.

Mu kigo ca kaminuza mw'ishure ryubatse neza risize iranga iryera imbere ku ruhome hamwe no hejuru mfise amadirishama nini atanga umuyaga mw'ishure hari imeza nini cane bariko barakorerako icirwa c'ikorana buhanga mwarimu r imbere arikuri aba abanyeshuri uko babikora.

Ikigo ca kaminuza mw'ishure ryubatse neza gisize iranga igera imbere ku ruhome hamwe no hejuru hari abanyeshure bafise ivyuma imbere hariho mwarimu, ariko aramwereka ingene akata ikindi cuma abandi barahagaze bambaye impuzuz irabura barikuraba uko babikora.

mu kigo ca kaminuza ni ishure ryubatse neza imbere risize irangi ryera ikaba rifise amadirisha manini atanga umuyaga hari intebe n'imeza abanyeshure bicayeho bari ko barakorera ko ibintu vy'ikoranabuhanga bafise amakaye n'amakaramu imbere yabo hamwe n'ivyuma bari kwiga

Mu kigo ca kaminuza n'ishure ryubatse neza, abanyeshure bari kwiga ivy'ikoranabuhanga hamwe no kubaka, bambaye impuzu zirabura hamwe n'inkofero zisa n'umuhondo, bafise ivyuma bari kuboha

Mu kigo ca kaminuza ni ishure ryubatse neza risize irangi ryera imbere ku ruhome, hamwe no hejuru rifise amadirisha manini atanga umuyaga. imbere barahubatse aho abanyeshure bigira ivy'ikoranabuhanga. Bambaye impuzu zera hamwe n'inkofero.

Mu kigo ca kaminuza ishure ryubatse neza n'amatafari ahiye. Amadirisha ni manini atanga umuyaga, afise n'ikibaho imbere cirabura bifashisha mu kwiga ivyigwa. Abanyeshure baricaye ku ntebe, mwarimu ari imbere ariko arabigisha.

Mu kigo ca kaminuza mu nyubako bakoreramwo inama ifise igitambara bimanitse vyera ahandi na ho bitukura imbere abanyeshuri hamwe n'ababyeyi baricaye bari mu nama hicaye ku ntebezivyuma ma hasi handi na ho impaho z'ibiti.

Mu kigo ca kaminuza ni inyubako yubatse neza isize irange ry'umuhondo imbere abanyeshure babiri bariko bariga ryo gufatanya ivyuma bafise ibikoresho mu minwe umwe yambaye impuzu yirabura uwundi na wo impu zu yera.

Mu kigo ca kaminuza mw'ishure risize irangi ryera imbere hariko n'igicapo c'igishushanyo gishariza ishure, harimwo utubati twabugenewe kubika ibitabo basoma bariko barungura ubwenge abanyeshure, mwarimu arahagaze, uwundi mwana aricaye barikwiga.

mu kigo ca kaminuza ishure rubatse neza risize irangi ryera imbere bise n'amadirisha manini atanga umuyaga imbere barikumurika iryigwa kurubaho abanyeshuri baricaye bari gukurikira mwarimu ari mbere

Mu kigo ca kaminuza, ni inyubako yubatse neza isize irangi ryera imbere ku ruhome, hari aho bubakiye bashira ibikoresho vyo kwigiraho ikoranabuhanga, abanyeshure bambaye impuzu zirabura bariko bariga.

Mu kigo ca kaminuza mw'ishure ryubatse neza isize iranga iryera imbere hari abanyeshure bicaye ku ntebe z'ibiti hamwe n'imeza bari kwiga icirwa co kubarira ibirato benshi bafise se impuzu zirabura hamwe niudufuka munwa.

Mu kigo ca kaminuza cubatse neza. Gisize irangi ryera, imbere hamwe no hejuru, harimwo ibikoresho abanyeshuri bifashisha mu kwiga ivyo: kubaza, gukora intebe, imeza ,eka n'ibindi. Umunyeshuri yambaye impuzu yirabura ariko arakora.

Mu kigo ca kaminuza n'ishure ryubatse neza risize irangi ryera ku ruhome, imbere harimwo ivyuma vyinshi bashizeho abanyeshuri bifashisha mu kwiga ivy'ubwubatsi, umunyeshuri ar'imbere afise inkofero yera ariko arakora

Mu kigo ca kaminuza ni ishure ryubatse neza ku ruhande hasize iranga iryera handi na ho ni amatafari ahiye ku nkingi hasize iranga iryera hafise amadirisha manini, kandi atanga umuyaga abanyeshure ambaye impuzu zirabura bariko bariga bicaye hasi abandi barahagaze.

Mu kigo ca kaminuza ishure ryubatse neza risize iranga irera imbere rifise n'ibikoresho abanyeshuri babifashisha mu kwiga ivyo ubwubatsi hariho imashini zitanga umuriro bari gukoresha.

Mu kigo ca kaminuza nishure ryubatse neza ku ruhome hasize irangiye ryera abanyeshure bari imbere mu kwiga ivyo ikorana buhanga bamwe barahagaze abandi baricaye imbere ya mudasobwa.

Mu kigo ca Kaminuza ntishure ryubatse neza rifize irangi ryera imbere ku ruhome hari abanyeshure batatu bambaye impuzu zirabura bariko bariga kubarira bafise n'imashini ibarira.

Mu kigo ca kaminuza inyubako yubatse neza isize irangi ryera ku ruhome harimwo intebe hamwe n'imeza abanyeshuri bifashisha mu kwiga harimwo abambaye impuzu zirabura bamwe barahagaze abandi baricaye.

Mu kigo ca kaminuza mwishuree ryubatse neza gisize iranga irera hejuru hagati hasize irange ritukura mugana hepo hasize irange irisa n'ubururu imbere hariho ikibaho bashizeho ibikoreshoe abanyeshuri twifashisha mu kwiga ivyerekeranye n'ivyo amazi.

Mu kigo ca kaminuza mw' ishure ryubatse neza risize irangi ryera imbere ku ruhome; abanyeshure bari imbere bari kwiga ivyerekeranye n'ivy'ikoranabuhanga. Hari icuma bari kurabiramwo, uwundi arahagaze yambaye impuzu yera.

Mu kigo ca kaminuza ntishureye gibatse neza mbere gisize iranga igyera co kimwe no hejuru hari imashine nini cane iri mbere hari umuntu yambaye impuzu tisan icatsi ikibisi ari ku yikoreye esha.

Mu kigo ca kaminuza ni inyubako batanguye kubaka iriko iraduga abakozi bahagaze imbere bariko baratondeka abafundi hamwe n'abandi bariko barakora iyo nyubako.

Mu kigo ca kaminuza mu nyubako isize irange risa n'icatsi kibisi mbere nti se ibikoresho bashizemwo vyo kwigiraho ivyoikoranabuhanga hari imashini nyabwonko iri mbere iri kwaka nta muntu ari mbere ya yokuyikoresha.

Mu kigo ca kaminuza mw'ishure ryubatse neza risize irangi ryera imbere hamwe no hejuru, ku meza hari ibikoresho bifashisha mu kwiga, umwarimu arikumwe n'umunyeshure bafise ibintu barikuraba mu minwe.

Mu kigo ca kaminuza, mw'ishure ryubatse neza n'amatafari ahiye ku ruhande hashize irangi ryera, kagabo ari mw'ishure ari kwiga afise icuma imbere yiwe ari gukora, yambaye impuzu yirabura iranga ikigo hamwe n'inkofero y'icuma yiraburao.

Mu kigo ca kaminuza mu nyubako yubatse neza isize irangi ryera ku ruhome hamwe no hejuru, imbere hari imodoka bari gukora, abanyeshure bambaye impuzu zirabura hamwe na mwarimu arikubigisha gukora imodoka.

Mu kigo ca kaminuza, inyubako yagenewe gutegurirwamwo ibifungurwa, yubatse neza, isize irangi ry'umuhondo k'uruhome imbere, hejuru hasize irangi ryera n'ibikoresho vyinshi vyo mu gikoni, abanyeshuri bambaye impuzu yera hamwe n'inkofero, bari kwiga guteka.

Mu kigo ca kaminuza cubatse ahantu hari ibiti vyakuze bitanga umuyaga bariko bubaka urugo rw'ikigo bubakisha amatafari ahiye abantu bambaye umwambaro impuzu yirabura hamwe n'inkofero z'ivyuma zisa n'urwatsi rubisi hamwe n'izumuhondo.

Mu kigo ca kaminuza mw'ishure ryubatse neza risize irangi, imbere ku ruhome hari abanyeshure babiri bambaye impuzu zirabura hamwe n'inkofero z'umuhondo. Bafise utwuma bari gukora turi ku meza.

Mu kigo ca kaminuza mwishure ryubatse neza risize iranga ryera imbere ku ruhome hari n'amadirisha manini atanga umuyaga mwarimo ahagaze imbere abanyeshure bari kwiga bafise impapuro hamwe n'amakaramu bari kwandika ka wicaye ku ntebe zubakishijwe ivyuma handi na ho n'imbaho z'ibiti.

mu kigo ca kaminuza n'inyubako yubatse neza imbere isize irangi risa n'ishatsi kibisi hari ibikoresho byagenewe kuko kwigiraho mu ikoranabuhanga bitandukanye hariho na mudasobwa irikwaka ibi mbere ku meza

Mu kigo ca kaminuza, mw'ishure ryubakishije amatafari ahiye, ahandi n'aho k'uruhome harasize irangi ryera. Harimwo imashine nini cane abanyeshure bari kwiga gukora. Bambaye umwambaro w'ikigo impuzu yirabura, ahandi n'aho bafise utwuma mu minwe barikugurura baraba uko ikora.

Mu kigo ca kaminuza mw'ishure ryubakishije amatafari ahiye, ifise inzugi n'amadirisha isize irangi ry'ubururu, abanyeshure babiri bafise ibitanda hamwe n'imbazo bari gukora.

Mu kigo ca kaminuza ni inyubako zubatse neza ziri ahantu mu biti vyakuze bitanga umuyaga ubakishijwe amatafari ahiye hejuru naho zisakajwe amabati yera mu kibuga hamwe hari ibyatsi handi naho ni uduti bateye ko gushariza ikigo.

Mu kigo ca kaminuza nishure ryubatse neza ririmwo ibikoresho ifashisha mu kwiga ivyo kwubaka hamwe n'ibindi vyinshi vy'ikoranabuhanga ryubakishije amatafari ahiye hasi hasize irangi risa n'icatsi kibisi.

Mu kigo ca kaminuza ni inyubako yubakishije amatafari ahiye ku ruhande hamwe no kwidirisha harasize irangi ryera harimwo umunyeshuri yambaye impuzu yirabura iranga ikigo hamwe n'inkofero arifise icuma mu minwe ariko aragikata.

Mu kigo ca kaminuza n'ishure ryubatse neza risize irangi ryera ku ruhome hamwe no hejuru hari icuma kinini cane kiri mwishure umuntu ari kuraba yambaye impuzu isa n'icatsi kibisi.

Mu kigo ca Kaminuza n'ishure ryubatse neza riteye irangi ryera imbere rifise amadirisha manini atanga umuyaga imbere abanyeshuri baricaye mwarimu ahagaze imbere ari kumurika ivyigwa kurubaho abanyeshuri bari gukurikira.

Mu kigo ca kaminuza, inyubakwa isize irangi risa n'umuhondo imbere. Hanyuma harubatsemwo ivyuma vyinshi, abanyeshure bifashisha mu kwiga guteka. Bambaye impuzu zera hamwe n'inkofero.

Mu kigo ca kaminuza ni inyubako yubatse neza isize irangi ry'umuhondo imbere hariko ivyuma vyerekana ingene umuriro ukora hari umunyeshure yambaye impuzu yirabura inkofero isa n'umuhondo ari gusobanurira abandi.

Mu kigo ca kaminuza mw' ishure riteye irangi ry'umuhondo ku ruhome imbere, ifise n'akabati ko kubikamwo ibikoresho, kari ku ruhande. Abanyeshure bicaye mw' ishure, bari mbere y'imashini nyabwonko, bari gukwirukira mwarimu imbere ari kubasobanurira.